Yovonyɔnu aɖe etɔ ɖe xɔ xoxo aɖe gbɔ eye ameyibɔvi woame ade ƒoxlɛ. Ɖeka nye ŋutsuvi etɔ ɖe axa dzi eye nyɔnuviwo katã wole yovonyɔnua eye wole dzidzɔ kpɔm.

Dzata aɖewo va dze eto aɖe dzi. Eɖewo lia ɖe etoa ƒe dzime eye dzatanɔ ɖeka lé etoa ƒe dzo. Dzatatsu ɖeka tso megbe gbɔna eye towo ƒe habɔbɔwo hã le dzatatsuawo megbe, yɔwo hã wogbɔna.

Nyɔnu aɖe nɔ zikpi dzi eye wòdo awu le nɔnɔme nyuietɔ me. Ebla ta eye wòle kose tɔm. Silivagbawo ƒoxlãe zã eye aŋɛ bokiti aɖe hã le egbɔ.

Ameha gbogbo aɖewo ƒoƒu ɖe ati aɖe te eye woɖo nanewo ɖe ekplɔ dzi, nyɔnuwo kple ŋutsuwo wole tsatsam eye wova le nuawo kpɔm, atiaɖewo hã le teƒe ma eye exɔ aɖewo hã le woƒe megbe.

Tɔƒodela aɖewo le atsiaƒu dzi eye wole woƒe ɖɔwo dam ɖe aƒua me, eɖewo do awu eye eɖewo le dzimekpo, ŋutsua ɖeka ɖɔ kuku eye wole eɖɔa hem le dadam ɖe etɔa me.

Ŋutsua ɖewo kple nyɔnua ɖewo kple ɖevioa ɖewo wotɔ ɖe teƒa ɖe eye teƒe siwo wotɔ ɖo eƒe amadede enye gbemu eye avɔ dzi aɖe le megbe na wo. Ŋutsu aɖe le nane kɔm na ɖevia aɖe si do awu dzi.

Ŋutsu ɖeka aɖe do awu yibɔ kple nyɔnu woame eve kple ɖevi woame eve, wotɔ eŋu gã aɖe ɖe wo megbe eye wodo dzo aɖe le ganugbagba aɖe me, wo katã woƒo xla dzoa eye wokɔ ati aɖe kɔ le dzoa me dem.

Le asi aɖe me le mɔdodo dzia, wokɔ awu aɖewo kɔ ɖe aba dzi le anyigba, eye nyɔnu aɖe si kpa vi ɖe eme le nuawo dram ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe wo va le nuwo ta biam amewo aɖewo hã woti awu ɖe gɔta megbe eye wole nu dzram.

Dziƒo xoxo aɖe le teƒe ya eye wonye tuɖedzi ɖeka, amewo le aƒeame eye emɔa ɖe hã le dziƒo ƒe axa dzi, fofŋu gba aɖe le dziƒoxɔ ƒe ŋkume.

Nyadzzɔdzɔdɔwɔla gbogbo aɖewo kple fotoɖela aɖewo woƒoƒu ɖe teƒe ya eye le wo ŋgɔa emɔƒonu gbogbo aɖewo le teƒe ma eye kɔkɔtɔ eve le woƒe ta me. Edze abe amegã aɖe gbɔna nuƒoge na wo.

tugbedzɛvi aɖewo le le fli eve me eye wóle zɔzɔm le mɔdodo dzi wokɔ agba dzaniaɖewo ɖe ta kɔ dzonu kɔ kpla ɖe kɔme le mɔdodoɔ ƒe go kemɛ dzia eʋu aɖewo va yina

Tugbedze eve aɖewo le fiase aɖe me. Le fiasea mea, wole nu vovovowo dzram abe tomatosi kple kabedzi hawo ene. Nyɔnu ɖeka do awu dzẽ eye wòɖiɔ kuku dzẽ. Ŋutsua ɖeka do, nyɔnua ɖeka hã do awu blɔ eye wòɖiɔ kuku blɔ

Nyɔnu gbogbo aɖewo nɔ aŋezikpui me eye ŋutsu aɖewo tɔ ɖe wo megbe. Amewo katã woɖiɔ ŋɔtsi kple enu tsɔnu eye nyɔnu aɖe le etsi aɖe dzɔm ɖe nu me na ɖevi aɖe. ameawo katã le wo kpɔm.

Ŋutsu aɖe do awu yibɔ kple atalɛgbɛ yibɔ nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi le eƒe fiase me ele nu kpotokpoto dzram abe : mɔlu, adzelẽ kple tinapa hawo eye wòle dziɖegbeŋusẽ si tso eʋe me la zãm kɔ le eƒe mɔwo ƒom.

Yevuvi aɖewo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo wole xɔ nyakpɔ aɖe me. Wole awu amadede vovovowo me eye kɔmpita hele ŋgɔ na wo wole asi tem ɖe wo dzi. Edze abe wole nu srɔ̃m.

Nyɔnuvi aɖe do avɔwu eye wòlé vidzi aɖe ɖe asi, ŋutsuvi aɖe hã ele nyɔnuvia ƒe ŋgɔ eye wodo asiwui hele asi kamɖevia ŋu, nyɔnu aɖe hã edo awu blɔ ele megbe na evidze…vi dada la.

Ŋutsu eŋuƒolaɖewo wole eŋu ƒom kple ŋusẽ ɖeka le dzimekpo, bubuawo do awu kalɛwo, wole ati aɖe tea me aɖewo hã nɔ anyi le megbe na wo, exɔ ʋi aɖe hã le afi ma, maŋgɔti aɖe tee wole.

Nyɔnu ɖeka aɖe kple ŋutsuwo le mia kpa dzi kple ɖu si kpa dzi kple ɖevi sue aɖea. Wole safui ƒe nɔnɔme tata gã aɖe ɖe asi. Eye wokɔ nu kɔ saa ɖe ŋua ƒe ŋgɔ. Ame awo hã wo bla nu kple ŋɔti.

Le atsiaƒu aɖe toa, edu xoxoa aɖe le afi ma eye exɔ gã xoxo dze abe yevuwo ƒe blemanɔƒea, ye hã le, exɔ kɔkɔ aɖe hã le dua titina, edua dze abe eƒo ɖi ŋutɔ.

Yameŋu gã aɖe dze ɖe anyigba eye ame gbogbo aɖewo le fli me le yameŋua ƒe aŋalã te eye eɖewo le atizɔti ɖe asi. Wodo awu amadede vovovowo ke asrafo aɖe hã tɔ ɖe woƒe axadzi.

Le du gã aɖe me. Exɔ kɔkɔ aɖewo le edua me eye lɔri mɔ gã waome ve wole exɔ kɔkɔ be axa dzi. Wodo atiwo ɖe dua me eye le dua ŋgɔ ɖaa aƒua ɖe le dzedzem. Edua me nyakpɔ ŋutɔ

Le yevudu gã aɖe me, exɔ kɔkɔwo le dua me eye le dua ƒe ablɔwo dzia, yevu ŋutsuwo kple yevu nyɔnuwo, wokaka ɖe mɔdodoa dzi eye agbadɔ aɖewo hã le teƒe ma, ŋutsu aɖe ƒe awu ƒe amadede ele dzee.

Le ekplɔ ʋi aɖe ŋu le xɔ aɖe me, tugbedzɛwo wotɔ ɖe ekplɔ ƒe akpa evea katã dzi, eye kɔmpita le ŋgɔ na akpa ɖekatɔwo, akpa eveliatɔwo le tsitre eye wole nu si ɖusitɔwo le wɔwɔm la kpɔm.

Le atsiaƒu aɖe toa, ɛɛ ame gbogbo aɖewo le atsiʋaƒua to eye ama ɖew le tsi ƒum ŋuƒohabɔbɔ aɖe hã le fi ma. Wole ŋu ƒom eye ama ɖewo le akayɛ ŋuŋum, eɖewo le awu amadede ɖeka aɖewo me eye wo ha dzim le fefe wɔm.

Dziɖegbekaɖi dɔwɔla aɖewo le nugo aɖe me. Eye wole dɔ wɔm le dziɖegbekaɖi ƒe kawo ŋu. Eka ɖewo wonye blɔ, eɖewo amadedewo nye aŋgbaɖiɖi eyeɖewo le dzɛ̃.

Emɔɖaŋudɔwɔla aɖewo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Eɖewo ƒe awu ɖe be awu ƒe amadede enye gbemu eye eɖewotɔ le dzɛ̃. Eɖewo ɖiɔ kuku ʋi eye eɖewo ɖiɔ kuku dzɛ̃. Exɔ yibɔ kɔkɔ aɖe ele megbe na wo.

Ɖekakpui ɖe wo le atsia ƒu to. Wole nukplɔ nu ɖe asi eye wole gbeɖuɖɔ wokata kplɔ le tsiaƒua to be teƒea na nya kpɔ. Agbe amadede bubu aɖewo hã le anyigba le teƒe maa.

Nufiala ɖe do awu blɔ eye wole nu fia ɖevi woame etɔ̃ aɖewo le xɔ aɖe me eye wole asi trɔm le nanewo ŋu le ekplɔ dzi. Woƒe nufiakpea enye amadede egbe mu tɔ

Dekɔnuʋeɖula aɖewo, woɖo atsyɔ̃ na wo ɖokui kple kentevɔwo eye wole a ʋe ɖum. Nyɔnu aɖe hã dro agba aɖewo ɖe ta yi ke zewo le eme. Enukpɔla aɖewo hã wole gbea dzi. Ame aɖewo hã le foto ɖem wo

Amewo eve wole dzoɖime kem. Nyɔnu si le ŋgɔ la do awu amakpaɖiɖi eye ŋutsu yi ke kplɔ̃e ɖoa edo awu dzɛ̃ kple trɔza yibɔ. Nukpɔlawo le goto eye wole wo kpɔm ɖaa.

Ŋutsu aɖe le agba tsɔm keke aɖe dom eye wòkɔ ame gbogbo aɖewo nyɔnuwo kple ŋutsu ɖeka aɖe ɖe megbe. Nyɔnuwo katãa bla taa eye nyɔnua ɖeka kpa vi ɖe mɛ. Ati ƒuƒu aɖewo le megbe na wo

Ame aɖewo le xɔ aɖe me, teƒe sia eɖi ŋɔnudrɔ̃ƒe. Ŋɔnudrɔ̃la le zi me le ŋgɔ, aflaga le axa dzi nɛ. Ameha aɖewo le eƒe ɖusi kpa dzi eye eɖewo hã dze ŋgɔe. Esiwo dze ŋgɔe la, agbalẽʋi aeɖwo le woƒe kplɔwo dzi.

Egamenɔla wo ame eve. Ɖeka le xɔa me eye ɖeka le goto, elé nukplɔxa ɖe asi eye wòle nu kplɔm. Kpovitɔ aɖewo hã wokplɔ wo nɔewo ɖo va yina eye Kpovitɔa eɖewo lé ekpo ɖe asi. Wodo awu yibɔ

Ame hatsotso eve aɖewo le tɔdziŋu ame eve me eye wole awu amadede vovovowo me. Wole hoŋliŋli wɔm be woakpɔ ɖa be ɖe ame kae ate ŋu aku tɔdziŋua woatso tɔ gbã.

Yevu habɔbɔ aɖe wole mɔdodo dzi zɔm wodo awuŋkume ɖeka awua ƒe dzesidede le aŋgbaɖiɖi eye wole dzidzɔ kpɔm wokɔ nane ɖe ta abe eda gã aɖe ke nukpɔlawo le emɔa ƒe axa le nukpɔm le foto ɖem wo.

Ame habɔbɔ gbogboa ɖewo le xɔ aɖe me eye wo katã wo kɔ enu kple ŋɔtsitsɔnu ɖiɔ. Eɖo wo do asi ɖe dzi abe ɖe wobe woaɖo biabia aɖe ŋu ene eye fotoɖelawo le megbe. Atia ɖe hã le megbe.

Le kɔƒe du aɖe me ebe xɔ aɖe le eye gasɔ aɖe tɔ ɖe be xɔa gbɔ. Kaŋtsi xɔ sue aɖe hã le be xɔe ƒe megbe. Ame aɖewo dro baŋgi gã aɖewo ɖe ta va yina eye bli gble aɖe hã le xɔa gbɔ.

Exɔtula wɔme eve wo le egli ɖom eye awu si wodo la ƒe amadede enye blɔ. Ɖeka ƒe kuku enye nu dzi eye ɖeka ƒe kukua enye aŋgbaɖiɖi. Woɖo mo vevi ŋtɔ eye wo le glia ɖom.

Nyɔnu aɖe do awu yibɔ eye wònɔ anyi ɖe zikpui si ƒe amadede le blɔ dzi. Evu ɖa ɖe ta kpɔyɔɔ eye wòle asi tem ɖe kɔpiuta aɖe si le ekplɔ̃ ʋi aɖe dzi. Etsinokplu aɖe hã le kplɔ̃ la dzi

Blema fia aɖewo kple blema srafoa aɖewo wotɔ ɖe teƒe ya. Woɖo atsyiɔ na wo ɖokuiwo. Efia le efiatikplɔ aɖe ɖe asi. Eye wogba avɔ. Asrafowo hã ɖɔ kuku eye wole dze ɖom na wo nɔewo.

Nyɔnu aɖewo kple ŋutsu aɖewo siwo ƒe awu ƒe amadedewo le vovovo aɖewo tɔ le ʋi eɖewo tɔ le blɔɔ, ee… nyɔnu aɖe le ŋgɔ, yevu nyɔnu aɖe ele abo ƒom eye ameyibɔ nyɔnu aɖe le megbe, wotɔ ɖe sɔgbe aɖe dzi.

Nutsu kple nyɔnu aɖewo wole sɔgbe aɖe dzi eye wole nanewo ɖom ɖe sɔgbea dzi. Eye eɖe wo tɔ kpɔ ƒo ʋlã eɖewo eye eŋua mɔdodo aɖe hã le ŋgɔ ɖaa, eŋu ʋi aɖe hã le edzi.

Ɖunyaɖunya wɔwɔ aɖe le edzi yim le teƒe ya. E e.. kpovitɔwo aɖewo kplɔ ŋutsu yevuŋutsu aɖe ɖo eye yi hã le sisim le atakpi aɖe dzi eye ame bubuwo le megbe le wokpɔm ɖaa. Amewo le awu amadede vovovowo me.

Le eto du aɖe mea, lɔri me gbegblẽ aɖe to dua me ke womede aŋɔ edi o. Amewo le edzi zɔm. Tugbedze ame eve aɖewo tso tɔme eye wole woƒe tsigbawo ɖe ta ke ŋutsu aɖewo hã zɔ gbɔna ke xɔ aɖewo le togbea ŋu le toa tame ɖaa.

Ŋutsu kpovitɔ woame eve aɖewo le xɔ aɖe me ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui me eye ɖeka le tsitre eyi ke le tsitre la ɖɔ kuku yi ke le blɔ eye wole abi dom na ame yi ke nɔ anyi.

Ŋutsu wo ame eve wole nuɖukplɔ̃ ŋu eye wole nu ɖum. Yevu ŋutsu ɖeka kple ameyibɔ ŋutsu ɖeka. Fufu le agba me na wo eye elã kɔ le edzi. Wole nua ɖum eye tsigo hã le kplɔ̃a dzi. Wole nua ɖum le xɔ aɖe me.

Sɔheviwo woame atɔ̃, ŋutsu eve kple nyɔnu etɔ̃, wole ekplɔ aɖe ŋu eye wole edze ɖom, ame aɖewo do awu blɔɔ eye ɖewo do awu dzɛ̃ eye ɖewo do awu ʋi, sɔhe ɖeka nye yevua ele tsitre eye ame mamleawo wonɔ anyi.

Nyɔnu woame ve wodo le nɔnɔme nyuitɔ aɖe me. Wobla ta. Wole nanewo tɔm le dzodzi. Agba vovovowo ƒo ʋla wo eye wole aƒea ɖe me. Enetsi aɖe hã ele megbe na wo.

Emɔɖeŋudɔwɔla aɖewo wo le dɔ wɔm le emɔ aɖe ŋu. Yevuwo sɔgbɔ. Ameyibɔ ɖeka. Atrakpi aɖe hã enɔ mɔ ŋu si ƒe amadedewo enye ʋi kple ŋu dzi.

Le xɔ kɔkɔ nyakpɔ aɖe me, zikpuiwo le xɔ la me eye xɔdome kplɔ̃ aɖe hã le xɔa me. Akaɖiwo le yame eye flawa si woƒe amadede nye egbemu hã le xɔa me.

Ŋutsu gbogbo aɖewo kple nyɔnu aeɖwo wole exɔ aɖe me wole awu amadede vovovo aɖewo me ame aɖewo nɔ anyi eye fotoɖela gbogbo aɖewle megbe na wo, teƒea nyakpɔ ŋutɔ.

Wɔtse aɖe si woɖa eye wokɛ da ɖe agba ʋea aɖe me. Makaroni ele dzi sabala hã ele dzi, elãtɔtɔe ele dzi eye abladzotɔtɔe hã ele dzi. Woka atadzi ɖe wɔtse ya dzi eye wɔtse ya me sɔgbe fŋŋ akpa o.

Dɔwɔla aɖewo le xɔ aɖewo tame eye wole emɔ si emɔ si nana etsi ɖegbeŋuse tso eʋeme la dem eye eɖewo ɖɔ kuku eɖewo hã meɖɔ o. eɖewo nɔ anyi eye ɖewo le tsitre. Eɖe hã do awu yibɔ ebɔbɔ be yeakɔ nane.

Eŋuƒola gbogbo aɖewo le afima eye wo kata wo le eŋu ɖe akɔ nu le ƒoƒom. Eɖewo ɖɔe kuku yevu nyɔnu aɖe ha le wodo me, yike wɔ ɖa kplanya, ye hã le eŋua ƒom kple ŋuse. Ame aɖewo le eʋɛ ɖum eye ame aɖewo hã le nu kpɔm.

Ɖekakpui aɖewo kple ɖetugbui aɖewo siwo nɔnɔme dze abe nusrɔ̃viwo la wodo woƒe nusrɔ̃wuʋiwo eye eɖewo nɔ anyi eye eɖewo le tsitre. Ŋutsu ɖeka si nɔ anyi la lé kapu vi aɖe ɖe asi eye nyɔnuvi aɖe do abɔ ɖa be yeaxɔe.

Le stadzi aɖe dzia, nyɔnu aɖe edo awu dze kple atalegbe yibɔ, ye wòvu ɖa ɖe ta kpɔyɔ le ɖevia ɖe ƒe megbe. Ekplɔ ɖevia yina ɖe ŋutsua aɖewo gbɔ eye ŋutsua kɔna nu dze aɖe bla ta. Edo kot eye wòkɔ nane kɔ le ɖevia nam.

Le Yevodu nyakpɔ aɖe mea, exɔ nyakpɔ aɖewo le teƒe ma. Woɖo atsyɔ̃ na xɔwo ale gbegbe bena ɛɛ wole keklẽm eye ame gbogbo aɖewo le ablɔdzi zɔm ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa.

Ame gbogbo aɖe wole teƒe ya eye eɖe nye asrafowo wuwo me. Ame aɖewo hã le awu ŋla ya wo me. Wo ɖɔe kuk. Asrafo nyɔnuawo le eka hem be wɔkpɔ be me ka si ŋuse le. Agbadɔ aɖewo ha wole megba.

Le fefewɔƒe aɖea, exɔ atixɔ kɔkɔ aɖewo le teƒe ma eye neti kɔkɔwo aɖewo hã le. Yevu aɖewo tɔ, eɖewo le dzimekpo eye wole ya me kpɔm, ame aɖewo hã nɔ anyigba eye teƒea katãa nyakpɔ ŋutɔ.

Amidzraƒe aɖe si ke edzo bi eye ŋu yiwo katãa nɔ amidzraƒe maa, wo katã wofiã keŋ. Eŋuviwo kpakple eŋu gãwo. Eye mɔdodoa ɖe ele amidzraƒe fafiã sia ƒ’axadzi. Eye dzotsi aɖe si tɔ ɖe fi maa, le emɔ dodoa dzi hã eli.

Ŋutsu aeye ɖeviwo alo ɖe bɔbɔ ɖe teƒe aɖe eye ɖeviwo alo skuulviwo ƒoxlãe. Ŋutsua dzé abe nufialae wònye. Wodzobo anyigba eye ŋutsua bɔbɔ be yeado nane. Ɖevi aɖewo le tsitre eye ɖewo hã bɔbɔ le ekpɔm.

Le aƒe aɖe me si wosi tsi ʋi na, ame ŋutsu kple nyɔnu aɖewo tɔ ɖe aƒe mɔnu eye ame aɖewo hã le ŋu vi aɖe me va. Woƒo ƒu kpe aɖewo ɖe aƒea me eye le aƒea megbea, ati kɔkɔ aɖewo li. Ekplɔ̃ gã aɖe hã le aƒea me.

Le ŋɔnudrɔƒe aɖea, nyɔnu enye ŋŋnudrla henɔ zi me eye ŋutsua ɖe nɔ aɖaka me eye wokɔ ɖusi bɔ ɖe dzi, ekɔ miabɔ da ŋe blibla aɖe dzi. ŋutsua ɖe tɔ ɖe ŋgɔ ne, Kpovitɔa ɖe hã tɔ ɖɖ megbe ne.

Ame yibɔ aɖewo tɔ ɖe paki ɖe yike gbe aɖeke me edzi o eye wole ŋu wɔm. Ŋutsa ɖeka le ŋu ƒom eye ɖeka dzo ɖe ya me le ʋe ɖum. Ɖeka hã zɔ yina ɖe wogbɔ, bubuwo le tsitre eye wole nu kpɔm

Ame aɖewo le habobo me eye wole eto aɖe liam. Ŋutsu aɖe hã le bafɔwo ƒe keke me eye wole tutum kɔ le toa liam. Eɖewo kpla bagi ɖe tume eye ati aɖewo le ŋkume na wo. Eto kɔkɔ aɖe hã le ŋkume na wo.

Ame woa me ene kple zɔa aɖewo va yi na. Eye ŋutsu si ke la zɔ la kplɔm maa edoa awu ʋi. nyɔnua ame eve wona zɔ la dzi. Eye nyɔnu ɖeka le sɔ megbe si ke ɖusi bɔ kɔ da ɖe ezɔ la ƒe aklito dzi. Eye nyɔnuawo katã le zɔ la dzia, wole nu kom kple dzidzɔ.

Aboƒola aɖewo le abo ƒom eye wonye ame adrɛ. Wodo awu ʋiwo eye ɖeka ƒe afɔwuia enye aŋgbaɖiɖi eye ame aɖewo hã tɔ ɖe axa dzi eye wole nu kpɔm.

Yevu nyɔnu aɖe le emɔgã me tsom. Elé avu aɖe ɖe asi eye avua le ekplɔm. Elé atizɔti aɖe ɖe asi. Edze abe mele nu kpɔm nyuie o. Exɔ kɔkɔ aɖe le megbe nɛ. Eye ati aɖe hã le exɔ ƒe ahadzi.

Ame aɖe ɖo asigba eye akpa ɖeka nye ŋkuwo abe; akɔɖu, amango kpakpl bubuawo eye akpa ɖeka nye detsiƒonuwo abe; tomatosi, kple ama kple bubuawo. Nyɔnu ame eve wo le nukuawo kpakple detsiƒonuawo dome.

Woɖo afɔkpa gbogbo aɖewo ɖe agba dzi. Afɔkpa siawo ƒe amadedewo le vovovo woto vovo tso wo nɔewo gbɔ eye eɖewo nye aŋgba ɖiɖi eye eɖewo nye aŋgba mumu. E..e flawa le eɖewo dzi.

Ameha gbogbo aɖewo ŋutsuwo kple nyɔnuwo vevietɔ yevuwo wo le exɔ gãa aɖe me wolé woƒe bagiwo ɖe asi eye ame aɖewo kpla wotɔ ɖe dzime ɖeviwo hã wole dome, xɔa me nyakpɔ ŋutɔ.

Ɖetugbui woame etɛ̃ wole agbawo klɔm kple gazewo klɔm aŋego gã aɖe hã le afi ma, agbawuziwuziwo sɔ gbɔ, eye ati aɖe hã ƒe amakpe enye gbemumu hã le woƒe megbe eye tractor hã li.

Le exɔ nyakɔ ɖe mea. Ŋutsua ɖe nɔ zikpui ʋi aɖe dzi eye wole mɔƒonu ɖe asi. Nyɔnu aɖe hã le tsitre ele xa tɔxe aɖe ɖe asi kɔ le etsi fɔm le anyigba. Bɔkiti aɖe le eƒe axa dzi. Ke le ŋutsu ƒe megbea eee kabɔdi aɖe le eye flawɔwo le me.

Ŋutsu wo ame ene wole nu ɖum le teƒe aɖe eye ɖe sia ɖea agba kpakple detsi le akɔme ne. Ɖeka le adzɔge eye edo atalegbe kple enu ʋie dzi.

Yevu ŋutsu woame eve aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe, woƒe awu ƒe amadede le blɔ kple nu dzee, moto gã ɖe le woƒe asi me, wole motoa tutum be woakɔ de eŋu ʋe aɖe me.

Etsi gãa aɖe dza eye etsi ɖiɔ ɖe do aɖe me. Dziƒoxɔ tuɖedzi ɖeka hã le fi ma. Wokɔ ati kɔda ɖe tsia dzi be amewo nozɔ. Ke ŋutsu aɖe le edzi zɔm eye wòwu abɔ ɖe yame dze abe ɖee wòle gigli be yeage dze tsia me ene

Ame woame ene aɖewo le ha wɔm le teƒe ya, ŋutsu ɖeka do awu dzee kple yibɔ tsaka le saŋku, ƒom, nyɔnu ɖeka le dzita ƒom, ŋutsu ɖeka do kot yibɔ le ha dzim ɖe mɔƒonua me, eye ame ɖeka ƒe abɔ, edze abe ele dzita ƒom ele ŋutsua ƒe megbe.

Ameha gbogboa ɖo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka eye wo katã kloe do abɔ ɖeka ɖe dzi. Eɖewo le aflaga ɖeka ɖe asi eye wo ɖewo le mɔƒonuwo le asi. Eye eɖewo hã le fotoa ɖewo ɖe asi eye wo katã doa bɔ ɖe dzi eye wole li dom.

Le ablɔ aɖe dzia, amewo le emɔ dom eye ame aɖewo le xexi gɔ me, ame aɖewo hã le zɔzɔ eye ame aɖewo hã le ati gɔ me eye le mɔdodo adzia enye eke ɖeɖe, wo me dŋ aŋu o.

Ƒome aɖewo va ɖi anyi le ave aɖe me. Ŋutsu kple nyɔnua wonɔ zikpui dzi eye wo kata wonɔ nuɖu kplɔ aɖe ŋu eye wo le nu ɖum. Ame aɖewo hã tɔ ɖe woƒe megbe. Ati kɔjɔ aɖe le teƒe ma.

Gasɔdola aɖe le gasɔ dom le mɔ dzi. Edo awu aŋgbaɖiɖi eye woɖiɔ kuku blɔ. Amewo le mɔa xadzi eye wole ʋli dom. Ame aɖewo hã le fofo ɖem. Ame aɖewo bɔbɔ eye ame aɖewo tsitre.

Le tenisi bɔl ƒoƒe. Ŋutsuwo do dzesewo kple afɔkpawo eye wodo afɔwuie, eɖewo le ʋie eye aɖewo le yelo. Wodo afɔkpa dzɛ kple yibɔ. Wodo afɔkpa yibɔ kple ʋi eye wole yame kpɔm bɔl le. Amewo hã nɔ anyi ɖe teƒe ma be woakpɔ alesi wokɔ le bɔl la ƒom me.

Mɔɛaŋu dɔwɔla aɖewo, yevu gbogbo aɖewo kpakple ameyibɔ ɖeka. Wole aɖaŋu dem le emɔ aɖewo ŋu, gakpo aɖewo le anyigba eye woɖo afɔ edzi. Edɔwɔla siawo katã woɖo kuku, eɖewo kukuwo nye aŋgbaɖiɖi eye eɖewo tɔ le ʋɛ̃.

Ame woame ade wo le xɔ gã aɖe me eye ŋutsu ɖeka do awu yibɔ le adzɔ ge. Ame mamlɛwo do awu ʋi tsɔ eta xla wo ɖe afɔ gɔ me. Eve bɔbɔ eye wo nɔ nane wɔm. Ɖeka le adzɔ ge eye eve aɖewo tɔ ɖe ekplɔ aɖe gbɔ.

Ameha gbogboa ɖewo wole atsia ɖe te. Wodo awu amadede vovovowo. Ama ɖewo nɔa nyi eye ama ɖewo le tsitre. Ŋutsu asrafo aɖe hã le eƒe awu me. Ehã le atsia te.

Ame woame eve aɖewo le xɔ aɖe me eye wodo awuʋi tso tagbɔ va ɖo afɔgɔ me, wodo nɔti tsyɔ nu, eye wodo asiwui wokɔ emɔ aɖe eye wole nane kpɔm to emɔ la me.

Ŋutsu asrafo aɖewo wole gbe aɖe me eye wole asrafowuwo me. Yevu ɖeka le wo dome eye wodze abe ele nane fiam asrafoa ɖeka ku ɖe tudada ŋu. Ati aɖewo le megbe na wo eye ŋu aɖewo hã le megbe na wo.

Nusrɔ̃la aɖewo wole exɔ nyakpɔ aɖe me. Wo katã wonɔ ekplɔ̃a ɖe ŋu eye kɔmpiuta le ŋgɔ na wo wole asi tém dzi. Wole nu srɔ̃m le teƒa ɖe.

Ɖekakpui kple ɖetugbui aɖewo wole eʋe ɖum eye wokɔ dzonuwo kɔ bla afɔ, wokɔ ɖewo kɔ bla alime, eye wosa nu eta. Amea ɖewo nɔ anyi ɖe ati aɖe gɔme eye wole ŋu ƒom eye ɖekakpui kple ɖetugbui mawoa, wotɔ ɖe teƒe ma eye wole ʋe ɖum.

Nyɔnu woa me enyi aɖewo sa avɔ ɖe kɔ me eye wole wonɔewo ƒe asiwo eye wodoa abɔwo ɖe ayame. Woƒo xla mɔa ɖe sike na dziɖegbe ŋuse tso eʋe me la eye wole gbe aɖe me, atia ɖe hã yike nye gbemu ƒe amakpadede maa, ele megbe nawo.

Ame woame etɔ̃, nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka wole flawakpo etɔ̃ aɖewo dzi eye wo katã wole dɔ wɔm le flawakpo siawo dzi. Flawa ade ƒe amadedea, enye gbemumu eye atia ɖewo le woƒe megbe.

Ɖevi gbogbo le kɔƒe du aɖe me wole du ƒum le mɔdodo aɖe dzi. Exɔ sue aɖe le emɔ ƒe akpa aɖe dzi eye ati gbogbo aɖe tsɔ mɔ la dzi eye wole du ƒum.

Yevu aɖewo le ablɔ lɔm eye ɖeka le nuƒomɔ ɖe ɖe asi eye wo le nu ƒom le eme. Bubuawo wo le ekpɔ eɖewo ɖɔ kuku si ƒe amadede nye aŋgbamumu eye eɖewo hã tɔ le yibɔ.

Ame hatsotso gbogbo aɖewo le kposɔwo dzi eye wole zɔ ɖem le fli ɖeka me, wole zɔ ɖem le dzogbe gã aɖe, ati aɖeke alo gbe aɖeke mele teƒe ma, ŋdɔ le ŋuŋum eye teƒea katã le keklẽm.

Etɔ gã aɖe to le du aɖe me eye etɔ ƒe axa eh ego dzia xɔ kɔkɔ aɖe le teƒe ma. Eye to gã aɖe tsi yi tɔƒu kpakple gbe da ame wo hã le me gbe ɖa. Tɔdziŋuwo le tɔ la dzi

Tugbedzea ɖe etɔ ɖe ame aɖe ƒe ŋgɔ. Edo awu si eƒe amadede le yibɔ kpakple blu. Kukua aɖe le ta nɛ. Ŋutsua aɖe tɔ ɖe megbe nɖ he le mɔƒonu ɖe asi. Nyunua aɖe hã le megbe nɛ yike do avɔ wu ye wokɔ avɔ kɔ bla ta.

Tugbedze aɖewo wole ablɔ lɔm eye ɖeka lé nuƒomɔ eye wòle nu ƒom ɖe eme. Woŋlɔ nu aɖewo ɖe ekpe dzi eye wokɔ le amewo fiam, ɖeka ɖɔ kuku dze eye wo katã do awu atalegbe.

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le gakpo ŋu gã aɖe me, wodo woƒe dɔwɔwuwo eye wodo kuku ʋiwo Ɖeka bɔbɔ eye wòle dɔ wɔm le anyigba ke ɖeka le tsitre yile dɔ wɔm le gakpoa ŋu.

Yevu nyɔnu aɖe le eƒe dzodoƒui, edo awu edzitɔ ƒe amadede le blɔ, eye edo atalegbe hã. Ebe nuɖanuwo ziɔ ɖe egli ŋu, elé nane ɖe asi, enua nya le kpɔkpɔm nɛ eye wòle nu kom.

Ɖekakpui sesẽ aɖewo le ahlɔ̃e eye wodoe ɖe dzi. Wole dzidzɔ kpɔm ŋutɔ ɖe woƒe kalẽwɔwɔ fia. Exɔ ʋi aɖe le megbe na wo eye ati kɔkɔ aɖe hã si ƒe amadede nye gbemula hã li.

Exɔtuƒe aɖe sike atiwo gbegblẽwo kaka ɖo, elektrika aɖewo hã woxatsɛ da ɖe teƒe ma yike be amadede nye nu yibɔ. Ati gã ame ve wole xɔ gbagba megbe eye tsi gã aɖe hã ɖo gbɔna.

Ameha gbogbo aɖe le teƒe ya eye wole awu amadede ʋiwo dzɛwo kple gbemuwo me. Wole avɔ gbadza ɖe asi eye woŋlɔ nu ɖe wo me. Wo wu abɔ ɖe dzi. Exɔ kɔkɔ aɖe le megbe do me na wo

Nyɔnuvi wɔme ene wole nu kom kple dzidzɔ eye nu si ke ɖum wole le agba aɖe mea enua vɔ eye nyɔnuvia ɖeka kɔ avɔ kɔ bla ta eye ɖeka kɔ taku kɔ bla ta eye eve metsɔ nanekɔ kɔ bla ta o.

Afɔku aɖe dzɔ le mɔdodo aɖe dzi. Eŋu ʋi aɖe be ŋkume katã gba nyanyanyanya ame gbogbo aɖewo ƒoxlã ŋua eɖewo hã le yɔyɔ wɔm le mɔƒonuwo dzi eye ŋu aɖe hã tɔ ɖe eŋugbagba la ƒe megbe.

Aƒenɔ aɖe kple via nyɔnuvi wonɔ anyi ɖe seƒoƒokpo aɖe dzi, nyɔnua do awu dzɛ̃ eye woɖɔ kuku, edo atalegbe blɔ, evia nyɔnuvia ye hã wɔ ɖa kpɔyɔɔ eye wòdo asiwui, nyɔnua lé flawago aɖe eye wòtrɔ via nyɔnuvia kpɔm.

Tugbedzɛ aɖe ee.. high jump dzom, edzo eɖokui eye wole yame, ŋutsu aɖe do ku ɖɔ kuku ʋi do awu ʋi nɔ egbɔ, ke ŋutsu aɖe hã le tsitre ke nu si dzi woava dze la ƒe amadede le blɔ

nyɔnuɔ ɖe nɔ anyi eye wónɔ nukom ŋutɔ éle emɔƒonui ɖasi eye wòle avɔ fiase aɖe me avɔwo sɔgbɔ ale gbegbe eɖewoa madede nye amgba ɖiɖi ye eɖewa tɔ nye amgba mumu

Ŋutsu aɖe dze klo eye ɖeviwo ƒo xlɛɛ, ŋutsu siaa, etsinuŋu aɖe le ŋgɔ nɛ eye wòle mɔ aɖe wɔm. Ɖeviawo hã dze klo eye wole nu si ŋutsua wɔm la kpɔm, ame aɖewo hã tɔ ɖe ɖeviawo megbe eye wohã wole le nu kpɔm.

Ame aɖewo dro woƒe agbawo eye wole zɔzɔm le gbe ƒuƒu aɖe me. Wodze abe aŋasilawoe wonye eye wo katã wole zɔzɔm wo kplɔ wo nɔewo ɖo eye ati gã woame ene aɖe le ŋgɔ na wo ame aɖewo tɔ te ɖe ati mawo te

Le sukuxɔ aɖe mea, ame yibɔviwo nɔ anyi ɖe zikpui kple kplɔ̃ ŋu eye le woƒe titina, yevu nyɔnu aɖe le teƒe ma eye wokɔ asi eve kɔ kpe abe gbe dom wole ɖa ene. Ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe mɔnu si do awu dzɛ̃ eye woɖɔ kuku.

Nyɔnu woame eve kple ɖevi woame etɔ̃ wo tɔ ɖe amidroƒe aɖe ƒe ŋkume eye le amidzraƒea ƒe ŋkumea, eʋu woame eve ehã tɔ ɖe teƒe ma. Eʋu ɖeka be aŋgba, amadedea enye egbemumu.

ɛdɔwo lado wodo awu lɔbɔɔ woduɔ kuku ʋi eye wotsa abɛ wolɛ amikudɔwoƒɛ deka ameve ɛlɛ machine adɛ de asi eye egya abe na do olɛ machines a trom ŋne.

Detugbi aɖe bɔbɔ ɖe kesevi aɖewo gbɔ. Egbi ɖa lɔbɔɔ eye wòdo awu kalɛdzẽ aɖe. Edo atalɛgbɛ hã. Kesevia ɖeka nɔ eƒe abɔ dzi eye egbemumu aɖe le megbe nɛ

Eŋu yibɔ nyakpɔ aɖewo le fli me eye wole nu dzia ɖe dzi zɔm. Ame gbogbo aɖewo le axa dzi eye ame aɖewo le foto ɖem eye teƒea katã nyakpɔ ŋutɔ.

Ame aɖo le teƒe ya. Eɖewo nɔ anyi eye eɖewo le trsitre. Wo katã kɔ ŋɔtsi kple nutsɔnu ɖiɔ. Ame si le tsitre la wo dometɔ ɖeka do awu blɔ tso dzi kaka va ɖoa nyi eye wole abui dom na nyɔnu aɖe si nɔ nyi.

Edɔwɔla aɖewo le amikuƒea, wole dɔ wɔm eye wo katã wole awu lɔbɔwo me. Woɖo kukuwo , Yevuwo kple Ameyibɔwo katã tsaka eye emɔ si ke ŋu wole dɔ wɔm lea, emɔ yi ke le dzia, ele aŋgba ama aŋgbaɖiɖi ƒe amadede me.

Nyɔnu aɖewo kple ŋutsu aɖewo wole kpekpe me le kplɔ aɖe ŋu eye kɔmpita le ŋgɔ na wo eye wole asi tem ɖe edzi. Eɖewo hã le ee kotokume mɔƒonuwo ɖe asi. Nyɔnua ɖeka do awɔ dzi etsitre le nya aɖe gblɔm na wo.

Le xɔ nyakpɔ aɖe me eye zikpui nyakpɔ wɔme etɔ woli. Ekplɔ̃ si nɔ exɔ ƒe titina hã eli eye le kplɔ̃ ma dzia, atikutsetse aɖewo ƒe amadede nye gbemu wole edzi eye agbalẽ wole kplɔ̃ la te.

Yevuvi aɖe mlɔ anyi eye fefenua ɖe le ŋgɔ, fefenu sia enye, ele keteke ƒe nɔnɔme eye ame wɔwɔ suesuesue aɖe tɔ te ɖe ketekea ƒe axa dzi. Kusia aɖe hã le ɖevia ƒe megbe.

Tugbe dzɛ aɖe kple ɖekakpui aɖewo le nuɖuƒe, Ɖekakpuia do awu dzɛ eye wokɔ nu dzɛ kɔ bla ta. Ele kplu aɖe ɖe asi eye nyɔnuvia le ahɔne ɖe asi. Tugbedzɛa do awu kalẽ yibɔ eye nuɖuɖu le akɔ me nawo.

Le kɔƒedu aɖe me nyɔnu woametɔ̃ wole teƒe ma ɖeka le fufu tom ɖeka tsi tre le adzɔ ge da kpɔm ŋii, nyɔnua ɖeka hã nɔ anyi, siliva gbawo kple aŋego aɖewo ƒoxlawo koklo le megbe na wo abladzo hã li, exɔ aɖe hã le megbe na wo.

Dekɔnuŋuƒola aɖewo wonye ŋutsuwo wole ŋu ƒom eye ɖeka le dome hele wɔ ɖumeye wòdo abɔ ɖe ŋgɔ, bubuwo hã wole megbea ke ame gbogbotɔwo wole kɔto hele nu kpɔm.

Atiglinyi wɔme eve aɖe le gbe aɖe me ke eŋu aɖe si kɔ yevuwo eye eŋua me katã le dzedzem la ele atiglinyi wɔme evea dome. Ke ti kɔkɔ damawo kpel egbewo wo le teƒe ma.

Kɔdzidɔwɔla aɖewo wole awu ɣiwo me eye ekplɔ gã woameve le ŋgɔ na wo, wole avɔgbadɔ aɖe te. Nyɔnu aɖewo siwo le woviwo ɖe asi wole fli me eye wo lalam bena dɔnɔdzikpɔlawo na kpɔ yewo gbɔ.